Nale aantu okwali haya yi moositola taya kalanda yena oshimaliwa peke, ihe mongashingeyi molwa ehumo lyaya komeho paife omuntu ohoyi owala nokakalata koye hoka wapewa kombaanga, toka homeke mokashina oko tolanditha iinima yoye. Ngoye oho pewa mo owala okambaapila hoka kena omwaalu gwoshimaliwa shoka walanditha niinima mbyoka walanda.

Moshilongo shetu paife oshinanena oshili pombanda ngele oto tala moositola odhindji oositila dhimwe odha tungwa dhimwe odhili pombanda nadhimwe dhili pevi dho dhimwe ngel to yimo owuna oku endela komapaya.

Moshilongo shetu paife omwa ndulukwa oosikola dho paungomba moka aantu haya yi haye ki ilongela omaunongo gawo, ngoka yena, aantu yamwe ohaya ka eta po moka hamu pungulilwa, iikutu moka haku tiwa osikopa. Yo yamwe ohaya eta po iipundi yoku kuutumba. Iipundi mbyoka hayi kala momagumbo ngoka go po muthika gwo ndoolopa nenge momagumbo go mo ndoolopa. Ohayi nee mondunda ndjoka haku tiwa ondunda yoku uhala.

Moshilongo shetu omuna oombaanga odhindji. Kehe ombaanga ohayi tumu aantu yawo ya ka gandje omauyelele shina sha nankene oombaanga dhawo hadhi longo. Ngaashi ombaanga ndjoka ohaku tiwa ombaanga yaVenduka. Ombaanga ndjoka ohayi tumu aantu yena uutala wawo opo ya ka gandje omauyelele kombinga yombaanga ndjoka yaVenduka nkene hayi longo nankene hayi longithwa.

Moshilongo shetu omuna oombaanga ihe kadhishi owala dhokupungulila iimaliwa opuwo halyo ashike ekwatho hali ziilile kombaanga hoka ihe odha kwatakanithwa kumwe noongodhi sho dha keatakanithwa kumwe noongodhi ngawo ohadhi tu londodha tadhi tu tumine woo oonumber dhaantu mboka haya kutha ko oomwaalu gwiimaliwa koombanga dhetu ano komapungulilo getu.

Moshilongo shetu omuna oombanga. Oombanga ohadhi kwathele pamikalo odhindji. Ihadhi kwathele owala una ngele aantu taya yi yaka pungule ko iimaliwa yawo, ihe ohadhi kwathele ishewe molwashoka ohadhi gandja omwaalu goshimaliwa shoka hashi ka kwathela. Ohadhi gandja wo ngaashi miipangelo tadhi gandja omwaalu goshimaliwa shika lande nande omiiti dhaavu.

Moshilongo shetu nale nale aantu oyali hayalula iimaliwa koshimwe noshimwe a tale kutya omwalu ota gutsu tu kumwe ngoka ta gandja nande okuli ihe mongashingeyi molwa ehumo komeho lyeya payife opwa ndulukwa uushina, uushina mboka hawu longele komalusheno moka omuntu ha homeke mo owala oshimaliwa she, ko okashina otaka gandja nale omwaalu ngoka goshimaliwa shoka eya nasho.

Moshilongo shetu otuna mo iimaliwa ya yooloka. Otuna mo iimaliwa iikukutu tse otuna mo iimaliwa yomafo. Iimaliwa yimwe iiyelele yimwe iikushu. Iimaliwa oyina iihako yawo noyathaanekwa edhila tali tuka yimwe oya thaanekwa onuti kaagunasha omafo, yimwe omutse gwomuntu nayimwe iinamwenyo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yawo, niimaliwa mbyoka oya tulwa omandhindhiliko gayo. Opu na iimaliwa yimwe ya tulwa omitse dhaantu. Omitse dhaantu odha tulwa ko nelalakano, opo aantu kaayadhombwe aantu mbyoka oshoka oya simana opo ya kale ye shiwike komapipi ngeyaka tage keya opo wo ga tseye kutya okwali kwa kala ntumba, okwa li kwa kala nande omupelesitende Sam Nuyoma ngoka eli koshimaliwa.

Ehumokomeho paife olyeya nale aantu okwali haya gongala momikunda yaninga po uungundu. Haya gongele iimaliwa tayi gandjwa komuntu ekeyi pungule oko yaninga ompungulilo dhaw. Ihe mongashingeyi omuntu ohovulu wufale iimaliwa yoye kombaanga yotango yopashigwana wukapungule ko iimaliwa yoye hono hofala ko ihe ihokutha ko sha, ohokutha ko owala uuna wuna uudhigu.

Moshilongo shetu aantu oya ndulukapo oosikola dhopaungomba moka aantu haya yi yekiilongele mo okuninga iipundi niitaafula noshowo okuninga iipundi yopashinanena noombete dhopashinanena ohayeyi landithapo opo ya mone mo iimaliwa yo ohaya mono mo uunongo opo ya wape ya ka tote oongeshefa dhawo taya ilongele kuyo yene .

Ehumo komeho paife olye ya, noshinanena osheya moshilongo. Nale aantu oya li haya ka pungula iimaliwa yawo meni lyoombaanga, ihe paife aantu oya nduluka po omashina go kondje, ngoka omuntu ho vulu oku ka pungula oshimaliwa shoye wu li kondje, nenge wu tale kutya, owuna ko omwaalu goshimaliwa shi thike peni komapungulilo goye.

Moshilongo shetu otunamo oositola odhindji noositola ndhoka ohadhi landitha iinima ya yooloka . Otunamo oositola moka hatu adha iikutu noongaku moka hatu adha iikutu ongaashi Pep na Ackermans. Otunamo woo ndhoka hatu adha iikulya ngaashi Shoprite no Usave.

Moshilongo shetu otuna mo oositola odhindji ndhoka dhayoolokathana. Opuna oositola ndhoka hatu adhamo iikulya, opuna ndhoka hatu adhamo iikutu. Ngele owahala moositola dhiikulya ohatuyi moositola ngaashi, oositola ngaashi dhiikulya otuna mo oShoprite moka hamu adhika omagadhi, olwiishi, ospice osho ngaa iinima yayoolokathana iikulya ngawo, ngele owahala moositola dhiikutu ohoyi ngaashi mooJet.

Uuna omuntu toyi koshilongo tozi moshilongo sheni wu uka koshilongo shi ili oho pingakanitha oshimaliwa shomoshilongo sheni ,to shi gandja koshilongo hwiya yi uka ngoye topewa sho koshilongo hoka wu uka opo wu wape wu keshi longithe moshilongo moka wu uka .

Moshilongo otuna mo oositola odhindji dha yoolokathana moka tuna mo oositola hadhi landithwa oohema noongaku. Otuna mo woo oositola dhimwe hadhi landitha woo iikulya. Otuna mo oositola ndhoka hadhi landitha oothewa nomagadhi. Oositola odhili mo dhili pamaludhi nomaludhi dha yoolokathana.

Una to fala iimaliwa yoye koombanga ohoyi gandja etayi yalulwa opo omuntu a mone kutya omwaalu ngu wapopi ogongaa. Opo a wape oku pungula omwaalu ngoka wa popi. Ngweye to shaina po mwaalu gwiimaliwa yoye mbyoka wa gandja, mwatsa kumwe.

Nale aantu oya li haya ka pungula iimaliwa yawo momashina gomeni, ihe ngaashingeyi ehumokomeho sho lye ya paife aantu oya nduluka po omashina gopombanda mboka to vulu oku ka pungula iimaliwa yoye hoka to yi po owala e to tula mo imaliwa yoye, opuwo nga oweyi pungula nale nga.

Moshilongo shetu otu na mo oositola dha yooloka moka hatu adha mo iinima ya yooloka. Otu na mo oositola ndhoka tadhi landwa iikulya, tu na mo oositola ndhoka tadhi landwa iikutu. Moka hatu adha iikulya ongaashi omooShoprite. Moositola moka hatu adha iikutu ongaashi omooJeta nomoAckremans. Otu na mo oositola moka hatu adha mo oongaku.

Otuna oositola odhindji moshilongo ndhoka hadhi landitha iikulya yapya nale ngaashi mo Shoprite no Woermann block yapya nale.

Ehumokomeho ngaashingeyi olyeya. Nale aantu oyali haya ende kolupadhi toyi kombanga wuka gandje iimaliwa una to landa sha nombanga. Ihe mongashingeyi omuntu oho tumu owala oshimaliwa kombanga eto landa kehe shimwe wahala.